Kuduraalee fi muduraalee jechuun oomishoota yookiin gosa biqiltootaa naannoo keessatti qotee bultootaan oomishaman yommuu ta'an isaanis nyaataaf kan oolan akkasumas immoo kanarra darbee gabaaf kan ta'anidha.

Geejjiba, Turiizimii fi Immigireeshinii Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa iddoo tokko irraa gara iddoo fageenya qabu tokkoo tti ittiin socho'u. Innis sa'atii muraasa keessatti dhalli namaa lafa fageenya qabu akka deemu kan gargaaru dha.

Daldala jechuun adeemsa wal jijjiirraa meeshaalee dhala namaa gidduutti guyyaa guyyaadhaan adeemsa bittaa fi gurgurtaa kan ibsu yommuu ta'u, gabaanjechuun immoo daldalli kun itti adeemsifamudha.

Nyaata jechuun wanta lallaafaa yookiin immoo jajjaboo dhalli namaa afaaniin gara keessaatti fudhatu, kan dirqama nyaatu, jiraachuu dhaaf kan nyaatu yookiin immoo soorata guyyaa guyyaa dhaan nyaannu jechuu dha.

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii. Geejjiba jechuun wanti dhalli namaa iddoodhaa gara iddoo biraatti ittiin deemu geejjiba jedhama. Innis naka fagoo tokko irraa bakka fagoo tokkotti waan nama deddeebisuudha.

Amantaa Amantaa jechuun wanta ijaan hin mul'anne yookiin immoo wanta ijaan hin argine jira jedhanii yookiin immoo uumaan lafaaf samii qaamni guddaan lafaaf samii kana uume jira jedhanii amanuu yookiin abdii godhachuu dha.

Amantaa. Amantaa jechuun abdii guddaa dhalli namaa uumaa guddatan wantoota hunda uume kan aangoo olaanaa qabu jira jedhanii abdii godhachuun kan amananiidha.

Bineensota manaa jechuun bineensota mana keessatti hawaasatti madaqanii namoota wajjin jiraatan bineensota manaa jedhamu. Bineensota alaa jechuun immoo dhala namaa irraa baqatanii ala yookiin bosona keessa galan jechuudha.

Uumama jechuun wantoota uumamaan naannoo keenyatti argaman yookaan lafarratti argaman yoo ta'u, naannoo jechuun immoo uumama kana hundasaa kan of keessatti qabatu yookaan lubbu-qabeeyyii fi lubbu-dhabeeyyii maraa kan of keessatti qabatu naannoo jedhama.

Dhugaatiiwwan Dhugaatiiwwan jechuun waanta dhangala'oo dhalli namaa afaaniin gara keessatti fudhatudha. Kana jechuun dheebuu isaa bahuuf waan gara keessatti dhugu dhugaatiiwwan jedhama. Isaanis bishaan dhugaatiiwwan waarshaa garaagaraa ta'uu danda'u.

Beeksisa jechuun adeemsa dhalli namaa waan tokko ittiin beeksisu yookiin oomisha isaa tokko uummatatti ittiin ibsu yookiin beeksifatu yommuu ta'u, innis karaa barreeffamaa fi sagaleen qindaa'ee kan argamudha.

Kopheewwan jechuun wantoota bu'uuraa jireenya dhala namaa keessaa tokko ta'anii kan miila keenyatti kaawwannu miila keenya gufuu garaagaraa irraa kan eegu miidhagina miila keenyaaf kan ta'u jechuudha.

Ogummaa fi aadaa Ogummaa jechuu kalaqa yookiin immoo dandeettii addaa namni tokko hojjetee itti fayyadamu 'Ogummaa' yommuu jedhamu; Aadaa jechuun immoo ibsituu yookiin eenyummaa saba tokkoo ti.

Seera kabachiisaa jechuun qaama yookiin immoo nama seera yookiin immoo dambii ittiin bulmaata biyya tokkoo kabachiisu yookiin immoo nageenya biyyaa eegisisu akkasumas mirga lammiilee kabachiisu seera kabachiisaa.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan Kitaabota jechuun barruulee guddaa hayyootaan yookaan beektotaan kan qophaa'e yookiin barreeffame, kan qophaa'e, namoonni biroo dubbisuu dhaaf yookiin beekumsa irraa argachuuf kan dubbisan 'Kitaabota' jedhama.

Miidiyaa Hawaasaa Miidiyaa Hawaasaa jechuun miidiyaa odeeffannoo qabatamaa battalatti dhala namaa biraan gahuu 'Miidiyaa Hawaasaa' jedhama. Innis ideeffannoo qabatamaa yookaan sirrii ta'e..

Kuduraalee fi muduraalee jechuun oomisha yookiin immoo gosa biqiltootaa naannoo keessatti oomishaman kan dhalli namaa oomishu nyaataaf kanneen oolan akkasumas nyaatarra darbanii gabaaf kanneen dhiyaatan jechuudha.

Ji'ogiraafii jechuun saayinsii waa'ee teessuma lafaa, haala qilleensa baramaa qoratu yommuu ta'u, seenaa jechuun immoo saayinsii waa'ee waan darbee qoratu seenaa jedhama.

Daldala jechuun adeemsa wal harkaa fuudhinsa yookiin wal jijjiirraa meeshaaleedha.

Faashinii Faashinii jechuun wanta dhufee darbaa yeroo gabaabaa keessatti yookiin immoo waggaa tokkoon gaditti dhufeetoo dhalli namaa itti fayyadamee, boodammoo haarawaan dhufee ammas dhalli namaa itti fayyadamee akkaataa kanaan daddarbu 'Faashinii' jedhama.

Meeshaaleen miidhaginaa jechuun meeshaalee dhalli namaa miidhaginaaf jiruuf jireenya isaa keessatti itti fayyadamudha. Isaanis miidhaginaaf gahee olaanaa kan taphatanidha.

Amantaa jechuun abdii guddaa dhalli namaa uumaan guddaan tokko Jira kan nu uume kan wantoota lafarra jiran hundumaa uume lafas samiis kan uume wanti aangoo guddaa qabu jira jedhanii amanuudha.

Meeshaalee miidhaginaa Meeshaalee miidhaginaa jechuun akkuma maqaa isaa kana irraa hubannu meeshaalee miidhaginaaf yookiin immoo bareedina gara garaaf dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti itti fayyadamu 'Meedhaalee miidhaginaa' jedhama.

Beeksisa Beeksisa jechuun adeemsa yookiinimmoo karaa dhaabbanni tokko yookinimmoo namni tokko oomishasaa beeksifachuuf bifa barreeffaman yookinimmoo bifa sursagaleetiin qindeessee dabarsudha.

Faaya Faaya jechuun meeshaalee albuuda gatii qaalii irraa oomishaman kan dhalli namaa miidhaginaaf itti fayyadamu, gatii qaalii dhaan bitanii qaama isaaniitti godhatan 'Faaya' jedhama.

Alaabaa jechuun mallattoo yookiin immoo faajjii bilisummaa saba tokkooti. Mallattoon birmadummaa biyya tokkoo yommuu ta'u, innis biyyi tokko bilisummaa qabaachuushee kan agarsiisu yoo ta'u, asxaa jechuun immoo alaabaa jidduutti kan argamu.

Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo hawwataa yookiin iddoo bareedaa dhalli namaa bashannanaaf yeroo boqonnaa isaa hiriyyoota isaa wajjin iddoo inni itti dabarsu gidduu gala bashannanaa jedhama.

Oduu jechuun haasaa yookiin odeeffannoo qaama tokkorraa gara qaama bal'aa yookaan uummata bal'aatti darbudha. Innis taatee guyyaa guyyaan ta'u kan of keessatti qabatudha.

Faaya, faaya jechuun meeshaalee albuuda gatii qaalii yookaan gati-jabeessa irraa oomishaman Kan dhalli namaa miidhagina garaagaraaf itti fayyadamu qaama isaaniitti Kan godhatan faaya jedhama.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee namni mana keessatti hojii garaagaraaf yookiin dalagaa garaagaraaf mana keessatti fayyadamu meeshaalee manaa jedhamu

Muuziqaa jechuun sagalee yookiin immoo dambalii sagalee meeshaalee muuziqaatiin kan uumamu yookiin immoo kan taphatamu. Innis iddoo garaa garaatti sirboota garaa garaa keessatti gammachuu, gadda garaa garaa ibsuu keessatti kan gargaarudha.

Daldala jechuun iddoo wal jijjiirraa meeshaalee dhala namaatii gidduutti taasifamu yookiin immoo iddoo bittaa fi gurgurtaa meeshaalee yommuu ta'u, gabaa jechuun immoo iddoo bal'aa daldalli kun itti adeemsifamudha.

Amantaa jechuun abdii yookaan immoo waan hin mul'anne tokko jira jedhanii eeguu yookaan immoo uumaan lafaa fi samii kana uume waaqayyo jira jedhanii abdii godhachuu amanuu jechuudha.

Beeksisa jechuun adeemsa yookiin karaa dhalli namaa oomisha isaa tokko ittiin ibsu yookiin beeksifatu beeksisa jedhama. Innis barreeffamaan yookaan bifa sagaleetiin qindaa'ee kan dhiyaatudha.

Geejjiba jechuun wanta dhala namaa deddeebisudha. Kana jechuun dhala namaa iddoo tokkorraa gara iddoo tokkootti fuudhee kan geessuu geejjiba yommuu jedhamu konkolaataan immoo gosoota geejjibaa keessaa isaan tokko

Rifeensa jechuun wanta halluu gurraacha mataa keenya yookiin buqqee mataa keenyaa irratti biqilee argamudha. Innis immoo miidhagina miila keenyaatiif gahee olaanaa kan taphatu rifeensa jedhama

Maashinoota , maashinoota jechuun gosa elektrooniksii keessaa tokko ta'anii hojii baayee ulfaataa dhalli namaa hojjechuuf itti ulfaatu kan hojjetan yoo ta'u isas yeroo gabaabaa keessatti hojjetanii kan xumuran maashinoota jedhamu.

Ji'ograafii jechuun saayinsii waa'ee lafaa yookiin teessuma lafaa fi akkasumas haala qilleensa baramaa qoratu yookiin qo'atu yoo ta'u, seenaa jechuun immoo waa'ee waan darbee kan ibsudha.

Asxaa Asxaa jechuun mallattoo yookiin immoo fakkii alaabaa jidduutti yookiin immoo alaabaa walakkaatti argamtu yommuu taatu, innis maal bakka bu'aa mallattoo walqixxummaa sabaaf sablammoota biyya tokko keessa jiraatanii kan agarsiisu dha.

Meeshaalee addaa addaa Meeshaalee addaa addaa jechuun Meeshaalee garaagaraa dhalli namaa hojiidhaaf yookaan immoo dalagaadhaaf mana keessaa fi alatti itti gargaaramu Meeshaalee addaa addaa jedhama.

Muuziqaa Muuziqaa jechuun sagalee namatti tolu yookaan immoo sagalee qindoomina Meeshaalee muuziqaa irraa uumamu kan hawaasni dhimma garaagaraaf dhimma itti bahatudha.

Alaabaa fi Asxaa Alaabaa jechuun mallattoo bilisummaa, faajjii yookiin immoo mallattoo birmadummaa biyya tokkoo ti. Biyyi tokko biyya jedhamuuf kan dirqama qabaachuu qabdu dha. Asxaa jechuun immoo handhuura alaabaa keessatti kan argamu.

Bineensota manaa jechuun bineensota dhala namaatti madaqanii nama waliin jiraatan yoo ta'u bineensota alaa jechuun immoo bineensota nama baqatanii bosona keessa yookiin ala jiraatan jechuudha.

Oduu Oduu jechuun ergaa yookiin immoo tamsaasa waantota lafa irratti ta'aa jiranii kan dabarsu, qaama tokko irraa gara hawaasa bal'aatti kan daddabarsu oduu jedhama.

Kitaabota, Matseetii fi Gaazexaawwan: Kitaabota jechuun barruu guddaa namoota beekamoon, hayyootaan kan barraa'e, dubbisuuf kan mijatu, namni beekumsa argachuuf kan dubbisu kitaabota jedhama.

Faashinii jechuun waanta dhalli namaa waan haarawaa tokko yoo dhufe itti fayyadamee hammasitti immoo darbu. Ammas haaraan dhufee dhalli namaa isas itti fayyadamee yeroo muraasa keessatti darbu faashinii jenna.

Miidiyaa hawaasaa, miidiyaa hawaasaa jechuun miidiyaa waa'ee yookiin immoo taatee guyyaa guyyaadhaan ta'an hawaasa bal'aa biraan gahaan odeeffannoo qabatamaa dabarsan miidiyaa hawaasaa jedhamu.

Hojii: Hojii jechuun dalagaa dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti guyyaa guyyaan taasisu. Soorachuuf dirqama kan dalagamu, jiruuf jireenya isaa guddisuuf dalagaan dalagamu hojii jedhama.

Bineensota manaa jechuun bineensota dhala namaatti madaqanii nama wajjin mana keessa jiraatan yommuu ta'u, bineensota alaa jechuun immoo bineensota dhala namaa irraa baqatanii bosona keessa yookiin ala galaniidha .

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun manneen tajaajila dhugaatii fi nyaataa dhala namaaf kennan kanneen magaalaa irratti argaman, kan dhalli namaa nyaataa fi dhugaatiif itti fayyadamu jechuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun wantoota misooma keessatti gahee olaanaa kan qaban galma gahiinsa misoomaatiif gahee olaanaa kan taphatan bu'uuraalee misoomaa jedhamu

Oomishaalee suuparmaarkeetii jechuun oomishaalee dhumatoo mi'a warshaa keessatti oomishamanii bahanii tajaajila nyaataaf yookaan tajaajila garaagaraaf kan gabaa keessatti argamanidha.

Manaa fi mana jireenyaa Mana yookiin mana jireenyaa jechuun dawoo dhalli namaa keessa jiraachuu dhaaf mukkeen garaa garaa yookiin immoo dhagaa irraa hojjetanii yookiin ijaaranii keessa jiraatan 'Mana yookiin mana jireenyaa' jedhama.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee dhalli namaa barreeffamaaf yookiin immoo haala baruu fi barsiisuu keessatti yookaan immoo sirna barnootaa keessatti meeshaalee dhalli namaa itti fayyadamu meeshaalee barreeffamaa jedhama

Alaabaa fi asxaa Alaabaa jechuun mallattoo yookaan ibsituu yookaan birmadummaa yookiin immoo faajjii saba tokkoo jechuudha. Kana jechuun mallattoo biyyi tokko biyya jedhamuuf bakka bu'udha.

Hojii jechuun dalagaa dhalli namaa jiruu fi jireenya isaa keessatti taasisudha. Kana jechuun dhalli namaa nyaachuudhaaf dirqama hojjachuu kan qabu yoo ta'u yookiin immoo madda galiif dalagaa taasifamu hojii jedhama

Muuziqaa Muuziqaa jechuun sagalee yookiin dambalii sagalee qindoomina Meeshaalee muuziqaa irraa kan dhufu yoo ta'an, innis hawaasni dhimmoota garaagaraaf jiruu fi jireenya isaa keessatti kan itti fayyadamu muuziqaa jedhama.

Rifeensa jechuun gabaabumatti hiiknisaa dabbasaa mataa namaarratti argamu waan gurraacha ta'ee dhala namaa kan miidhasudha

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaalee warshaa keessatti oomishamanii tajaajila garaagaraatiif yookiin dukkaana keessatti argaman jechuudha

Oomishaalee suppermaarketii Oomishaalee suppermaarketii jechuun oomishaalee waarshaa keessatti oomishamanii yookiin immoo mi'a dhumatoo nyaataaf yookiin immoo tajaajila biroof qophaa'anii dukkaana keessatti argamanii dha.

Oomishaalee Suppermaarkeetii: Oomishaalee Suppermaarkeetii jechuun oomishaalee warshaa keessatti oomishamanii bahanii tajaajila yookaan gurgurtaadhaaf dunkaana gurguddaa keessatti argaman oomishaalee Suppermaarkeetii jedhamu.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun manneen tajaajila dhugaatii fi nyaataa namoota hedduuf yookan immoo namoota baay'eedhaf kennan manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jedhamu. Isaanis magaalaa irratti kan argaman yoo ta'u bakka keessummoonni garaa garaa itti

Muuziqaaa. Muuziqaa jechuun sagalee walirraa hin cinne kan dhalli namaa haala jiruuf jireenyasaa keessatti dhimmoota garaa garaaf itti fayyadamu gadda garaa garaa keessatti yookinimmoo sirboota garaa garaa keessattillee ta'uu danda'aa wantoonni akka

Qoricha aadaa jechuun qoricha dhalli namaa naannoo keessatti, saayinsiidhaan kan hin deeggaramne, buufata fayyaa keessatti kan hin argamne dhibee garaa garaa ittisuuf dhalli namaa gargaaramudha.

Barumsa jechuun adeemsa dhalli namaa beekumsa argachuuf muuxannoo argachuuf mana barumsaa deemee yookiin naannoo irraa odeeffannoo adda addaa dandeettii isaa guddisuuf godhu barumsa jedhama

Muuziqaa Muuziqaa jechuun sagalee yookiin dambalii sagalee wal rukuttaa sagalee muuziqaa irraa uumamu yookaan dhalli namaa dhimmoota addaa addaatiif dhimma itti bahu sirboota iddoo garaagaraatti itti fayyadamu muuziqaa jedhama.

Manneen dhugaatii fi nyaata jechuun manneen tajaajila nyaataa fi dhugaatii magaalaa irratti Kennan manneen dhugaatii fi nyaataa yemmuu jedhaman kanneen namoonni hedduun itti fayyadaman jechuudha.

Biqiltoota. Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaa lafarratti biqilanii argaman kan halluu magariisa qaban yookin immoo nyaata mataasaanii qopheeffachuu kanneen danda'an akkasumas nyaata garaa garaaf kan tajaajilan biqiltoota jedhamu.

Hooggantoota beekamoo Hooggantoota beekamoo jechuun namoota siyaasaa biyya gaggeessuu danda'an yookiin immoo namoota dhiibbaa guddaa gochuu danda'an kanneen biyya bulchuu danda'an biyya gara fulduraatti ceesisuu danda'an hooggantoota beekamoo jedhamu.